Ekisaakaate ekikoleddwa amatundubaali agali mu langi eya bbululu kiri mu maaso g'omusajja atudde asitamye ng'eno bwe yeetegereza mu mabbali. Mu ludda lwe waliwo ebbaafu bbiri mu langi eyakiragala. Omugoba wa ppiki aweese omukyala. Omukyala akutte akaveera mu langi eya kiragala kw'ossa n'okuweeka omwana mu mugongo. Asitudde ensawo era bali ku mwasanjala.

Abantu babiibyamu agaliba enjole mu buwangwa bwabwe. Bano nga balabika basanyufu balinga abali ku bbinu beenaanise ebyambalo n'emikuufu mu bulago, beesibye ebikooyi, abalala bataddeko zisseppeewo okuli n'engule, bali mu maaso g'ekizimbe ekyandiba ekifo ekisanyukirwamu.

Omusajja eyeewunze ku kutu atikkidde ssepeewo mu langi enzirugavu era ayambadde omunuunantuuyo mu langi enjeru n'enzirugavu, akubye bulungi ekikalu asibyeko n'omusipi, ataddeko akamwenyumwenyu, waya emuyita mabega.

Omwana omuwala mu kateeteeyi akali mu langi eya kyenvu azannyisa ekipiira ng'adduka. Ekipiira kiri mu langi nzirugavu aliraanye ennyumba ezimbiddwa n'amataffaali kw'ossa omusenyu. Mu mbiriizi eriyo ebimera ebirina amakoola agali mu langi enziru mu langi eya kiragala.

Eryato liri ku lubalama lw'ennyanja mu musenyu. Ennyanja eriri mu maaso. Obusukka nnyanja eriyo emiti n'ebibira. Waggulu obudde bwakikome era ebire bikutte kazigizigi, ate obwengula bulabikira mu langi eya bbululu.

Enguudo z'eggaali y'omukka era eggaali y'omukka bwaguuga ng'eyina ekitwe mu langi emmyufu n'eyakyenvu ng'etaddeko n'amataala eri ku luguudo entolontoka, eyita mu kibira n'ensozi. Ebimera ebiri ku nsonzi bikalu ebirala bitandise okukala, embeera gwandiba nga gubaaluuka bulala.

Enjuki eri ku kimuli ekiri mu langi eya kakobe, erina obuyembe bubiri kw'ossa amaaso amanene, ekimuli kiri mu ttale.

Ekibira ekikutte bwe ppo mu langi eya kiragala. Muyitamu ebiyiriro by'amazzi ebisibuka mu mugga. Waliwo ne Musoke asimbye ebiyiriro we bikoma, n'omuddo mu langi eya kiragala.

Omukyala ng'ataddeko akamwenyumwenyu alina akazigo mu mannyo, ataddeko ekikoofiira ekiri mu langi emmyufu, ali mu musiri gwa mmwanyi. Emmwanyi zibuulukuse era zengedde bulungi. Omuti gw'emmwanyi gulina amakoola aga kiragala.

Ensozi gambalagala empanvu ddala okuli emiti n'ebibira. Wansi w'ensozi waliwo ebizimbe ebirabika obulungi. Amaato gali ku musenyu gasimbye lwakasota; gali mu langi eya bbulu.

Ekkaddiyizo omuli ebibbo, ebisero kw'ossa n'endiiro. Ekibbo kitoneddwa n'amabala ag'enjawulo mu langi eya bbululu, emmyufu, enjeru ne kiragala.

Enjuki eri ku kimuli ekitannaba kweyabuluza nga kirabikira mu langi ya kyenvu n'eya kiragalalagala. Enjuki erina ebyoya bingi ku kifuba kw'ossa ebyo by'ekozesa okubuuka. Erina obuyembe bubiri n'ekibuto ekinene.

Mpaabaana bbiri zitambulira mu nsiko, zirina emimwa miwanvu era ziseyeggera mu ttale erijjudde omuddo omuddugavu mu langi eya kiragala. Ensiko ekutte be ppo, mulimu n'ebimera okuggyibwa obuyulu obuluka ebibbo era kuliko n'obumuli.

Takisippaaka ekubyeko bugule emmotoka ez'olukale, entindo ezisala mu mwala, amazzi amacaafu mu mwala, emmotoka ku luguudo lumwasanjala n'abantu nga bakutte oluseregende batambula wamu n'ebidduka mu luguudo.

Ebita bibiri ng'ekimu kisibiddwako oluyina si bisaanikire era biri mu langi mmyufu. Ekita kitudde ku kikata era byonna bisibiddwako omugamba.

Eryato liseeyeeya ku nnyanja mu langi eya bbulu n'eya kyenvu, lisibiddwako ekipiira ky'emmotoka, abasajja basatu bali ku lyato, omu ayambadde ekikooti okuli ekikoofiira mu langi eya kyenvu, omulala ayina ekijaketi mu langi emmyufu enzirugavu n'enjeru

Essowaani eri ku mmeeza eri mu kkala oba langi njeru, eteereddwako emmwanyi ezikoleddwa mu bika eby'enjawulo, waliwo embisi n'ezo ezengedde kw'ossa ezisusiddwa naye nga zikyali mbisi awamu n'ezo ezisusiddwa era nga emiramwa gyazo giri bweru nga mikalu, mu ngeri y'emu emmwanyi waliwo ense, nga ssaano.

Abantu babiri bali ku ppiki bavuga naye ng'ettaala lyaka erya ppiki, omuddo gukaze n'emiti tegiyina makoola, omuliro gw'oluyiira gwaka era gubengeya gwokya essubi n'ebitittiriri ebikaze.

Amazzi ku nnyanja nga gajjudde amayengo. Kuliko eryato eryetisse kafankunaali w'ebintu. Ekitangaala kikuba mu mazzi kiva mu njuba egoloobye.

Abazannyi bali mu kisaawe bazannya mupiira ogw'ensero, bali mu kisaawe ekirina obuddo obusaawe obulungi, bambadde emijoozi egiri mu langi enzirugavu, eya kyenvu n'emmyufu kw'ossa enjeru, emabega eriyo emmotoka kw'ossa emiti eminene n'ekibira ekikutte bwe ppo.

Omusajja asindika kinvinvi, alina n'amamera mu mutwe ng'atudde ku kagaali akasindikirwako abalina obulemu. Bussewajjuba obusimbiddwa wansi w'omuti omunene ogulina amakoola aga kiragala, emmotoka ziri wansi mu kisiikirize, omukyala ayambadde olugoye.

Omusajja ng'ayambadde magetesi akutte akalobo ayina by'ayiwa. Ayambadde engoye eziddugala kw'ossa sseppeewo ku mutwe, alabika ali mu kifo ekijjudde ebitosi.

Embogo ziri mu kupirimpya misinde. We ziva waliwo amazzi naye embogo zirabika ekizitwala emisinde kyandiba kibadde mu mazzi kuba emu yeerariikiridde era etunula nkaliriza, endala n'emikira ziwungudde zoolekera kibira ekikutte, ziyita mu muddo ogulina langi eya kiragala.

Abayizi bali mu maaso g'edduuka batambula omu ayeesibye n'akatambaala ak'Ekiyisiraamu keeru kw'ossa ebiteeteeyi bya yunifoomu mu langi eya bbululu. Omugoba wa boodabooda ali ku boodabooda avuga ayambadde essaati erimu obukuubo obweru n'obwa bbululu.

Emmotoka ziseeyeeya ku luguudo olw'ettaka. Ebizimbe eby'omulembe mu colours oba mu langi ez'enjawulo, emiti n'ensozi.

Olusozi olujjudde agayinja kw'ossa ebimera okuli emiti n'omuddo. Emiti giyina ebikoola ebiri mu langi eya kiragala. Mu njazi mu lusozi efubutukayo omugga ogusira era ogukoze ebiyiriro wansi ne muvaamu ennyanja.

Abaana ku lubalama lw'ennyanja bava kuwuga era bambadde eminuunantuuyo egiri mu langi emmyufu ne bbululu. Emabega wabwe eriyo ennyanja n'abantu abayimiridde, abaana beetegereza nkalirira oboolyawo bayina kye balaba n'entuumo ya kasasiro ejjuddemu kafunkunaali w'ebintu ku mabbali.

Ekizimbe ekya kalina eky'emyaliiro esatu kirabika kisomesebwamu abayizi ku mutendera ogwa waggulu. Emmotoka zibuyonjo mu langi enjeru zisimbye mu maaso g'ekizimbe ekyo. Omuti ogulina amakoola aga langi eya kiragala mu maaso g'ekizimbe ate waggulu w'ekizimbe wayitawo waya z'amasannyalaze bbiri.

Abasajja babiri bakutte enkasi bali mu nnyanja baseeyeeya. Omu enkasi agifumise mu mazzi, omulala agikutte eri mu mazzi atunuulira munne. Omusajja ayambadde munuunantuuyo mu langi enzirugavu n'empale eya bujiini, ng'eriko n'obuguwa obuleebeeta mu langi eya kacungwa. Mu nnyanja mulimu ekibira ekikutte.

Omuntu atudde mu kawuuba mu bbanga era akanywezezza. Ali ku musenyu ku mabbali g'ennyanja, ennyanja erimu omuddo wakati mu langi eya kiragala.

Omusiri gw'ebirime wakati mu nsozi n'agaazi aganene. Ebirime birina ebikoola mu langi eya kiragala. Ensozi ziriko omuddo ogulabika nga gukaze, n'olufuufufu lukutte era zivaamu n'omukka.

Bamagulubeeru babiri omu nga kinviinvi alina enviiri nnyingi ataddeko ssepeewo mu langi eya bbululu. Omulala ataddeko n'obugaalumaaso, aweese ensawo nga yeesibye n'akasawo akatono mu kiwato mu langi emmyufu. Omu akutte kkamera oba mmulasabifaananyi mu ngalo. Omuyizi akutte akaveera ali mu yunifoomu ya bbululu.

Bbendeweera mu langi emmyufu n'enjeru eri ku kikondo kyayo. Munda mu kizimbe amataala gaaka era kifo kiteekeddwa bulungi nga eky'ekkakkalabizo, entebe ziri mu lu ziteereddwamu bulungi kw'ossa emmeeza ez'omulembe n'ebifo awatuulibwa abakiise.

Empande nga zirina ebikoola mu langi eya kiragala. Akayumba akaaserekebwa essubi n'emiti, olunyanfa mu kayumba ako, era akayumba kakadde. Kali wakati mu miti gy'emiyembe, emabega eriyo obuyumba obulala.